Mudzimai akamira mumugwagwa usina tara. Akarukwa madhiredzi aneruvara rutema uye akapfeka nguwo yekumusoro ine ruvara ruchena nesiketi nhema. Akabereka bhegi dema. Kumashure kwake kune chitoro chakavhura mukova.

Vanhu vakamira panzvimbo inochererwa mvura. Padivi pavo pane tengi rineruvara rwegirinhi rakagadzikwa pamusoro pomudhuri wakavakwa nezvitinha nesemende, Tengi iri ndiro rinemvura yavakamirira kuchera.

Imba yakavakwa pamusoro peruware ine chidziro chakavakwa nesimende uye fafitera rimwe chete. Padivi pavo pane matombo akaturikidzana makuru akawanda